Owe shitseya tuu kutya mefuta otuli ta twaadhamo oohi dhina omaludhi gayoolokathana, dhina oondjundo dha yoolokathana nomalwaala gayoolokathana tuna ngoka taga nama omutali.

Iimeno nayo oya pumbwa esilo shimpwiyu, oya pumbwa wo ohole yi kale tayi silwa oshimpwiyu tayi gamwenwa ongele okiipuka mbyoka hayi li vulu okulya iimeno. Otayi pumbwa wo okutekelwa. opo yi kale yina uukolele yi ete po iiyimati yina uundjolowele noyina ongushu.

Otuna omikalo odhindji dho kutekela iimeno, nomikalo dho kutekela ominino pomakota giimeno tadhi ziya ogo omukalo omuwanawa shashi oshimeno otashi talalelwa shina omeya edthimbo kehe.

Embakumbaku ngele tashiya kuunamapya otuna omikalo odhindji okulilongitha ohatuvulu okuliyungulitha, ohatuvulu okulilongidha lyipulule omapywa muule wominute omishona nenge nditye muule woowili ooshona. epywa lyoye olyapwako. Mbakumbaku tambakula.

Omuntu ota vulu okukala hamunu iigulu ongele oyo kupalutha ofamali ta yali onyama nongele ota vulu okukala hamono iiyemo pamukalo ngoka ta vulu okukala talanditha iigulu yina omwenyo nenge talanditha onyama opo avule oku monamo oshimaliwa.

Uuyogoki owa pumbiwa kehe pamwe ongele okaantu ongele okiinamwenyo nongele oto ningi uunamapya woohi nena owa pumbwa oku kala to opaleke mpoka hapu kala puna oohi dhoye dhi kale dhili pokuma pwayela dhikale dhina uundjolowele.

Omahala gomainyanyudho kamana moshilongo muka, ehogololo omeke lyoye ngoye mwene. Ongoye mwene to hogolola kutya otoyi naanegumbo yoye nenge onaakwanezimo yoye nenge onomuholike goye, ehogololo omeke lyoye ngoye mwene.

Koonkwandambi ohatu mono ko uuwanawa owundji, ongele otatu kanda mo omahini tu vule okupalutha aanegumbo nenge oku ka landithe. Oto vulu wo okumona ko uuhoho wu tule piimeno yi vule okukoka, oto vulu okukutha ko iipa moka to vulu okukutha mo oongaku nosho oondjato noshowo onyama.

Aluhe iinamwenyo nayi tekulwe nohole no nombili. Uuna tomunu oohi nena owuna oku hogolola ehala lyayela, oohi nadhikale pehala mpoka dhili po dhayela, dhilipo dhuuvitile po ombili, nadhi pewelwepo wo iikulya yidhigamene komukithi nokondjala.

Aanafalama yomomapya gokomikunda ohaya longo momapya gawa taya longitha omikalo dhayoolokathana ongele otaya pululitha iimuna nenge omambakumbaku opo yavule okumana mbala nenge yavule okukala yapululitha ehala enene poshikando.

Omuwambo tati omutumba ethete, opuna omiinkalo odhindji dho kukandula Po ondjala, oto vulu okukala tomunu oohii wuvule oku kandula po ondjala ongele otoli nofamili yoye nangele oto munu oohii wuvule wukalandithe wuvule oku monamo iimaliwa wukalande iipumbiwa yesiku kehe monkalamwenyo.

Ngele kuna omuloka omuwanawa, aanamapya ohaya imemeha. Taya yolele ketayego oshoka ohaya vulu okukutha mo sha ya vule wo okukalanditha komatala yo ya vule okumona mo oshimaliwa ya vule okuyambidhidha aaneguambo lyawo oshimaliwa mpa tashi pumbiwa.

Aawambo oyeli yi itaala kutya oshingulu oshinanwenyo oshihethi ka kele kwaashono osha pumbwa okutekulwa nohole. Osha pumbwa oku kala pehala pwa yogoka wushi gamene komauvu gi ili nogi ili.